Omushaija ajwaire emyenda erikwera, ajwaire ebirahuri aha maisho. Ajwaire n'enkofiira y'erangi ya bururu aha mutwe. Ashutamire aha piki aha rubaju rw'amaizi gegyekyeire aha rubaju rw'ekikondo ky'amashanyarazi. Omu maisho g'enju hariho abantu bashatu bemereire nibakora emirimo.

Omushaija ajwire esaati erikutukura ariyo naatsindika omugurusi ari omu kagari kabarema, omu maisho gaabo harimu emotoka nana egari abandi bantu bari ahansi y'omuti muhango

Ebitara bibiri bishakaize ebinyaatsi aha rubaju rw'ekitara ekimwe hariho enkoko hangahari hariho enju y'amatafaari nana emiti aha rubaju rwayo

Ebinyonyi birikushushana biri aha maizi ebinyonyi ebi biine omunywa muhango, ekinyonyi kiine erangi erikwera hamwe nana erikwiragura biri aha mutwe gw'amaizi

Abantu baingi bateeranaire hamwe. Abamwe bajwaire emyenda ya bururu, abandi bajwaire erikutukura. Boona bajwaire enkwanzi omu maraka. Abamwe bajwaire enkofiira aha mutwe bari omu runyiriri.

Orushozi ruraingwa munonga rw'amabaare rushwekirwe ebishaka by'erangi ya kinyatsi ekwatsire munonga omu rushozi niharugwamu omugyera gw'amaizi maingi agari kushuuma omu ruhanga.

Ekimuri kirikwengyengyeta gye munonga kiine amabara g'erangi ya kinyaasi. Nikyengyengyeta omu rangi ya kinekye. Kandi ahagati kiine erangi erikwiragura. Enjoki eri ahagati omu kimuri nenyunyuta omweyangye.

Oruguuto rwa maramu. Rushazirwe gye omu rubaju rwarwo. Harimu eiriisizo rizitiire n'oruyenje kandi hariho n'emiti.

Enyanja mpango munonga, aha rubaju rw'enyanja hariho omushaija omu mwirima, ekyererezi ky'eizooba ririkuturuka nikiteera aha mutwe gw'amaizi hahinduka erangi

Eduuka y'emyenda erimu eduuka emyenda mingi , emwe ehanikire aha bisiika, endiijo ekubire ehakire aha buti kandi endiijo ekubire eri ahansi

Omuntu ashutami ayezirikire ekitengye kyerangi ibiri eya bururu hamwe nana eya kakobe ajwaire esaati erikwera eine ebitogi birikwiragura ataire omukono aha kiharani ekiri aha meeza aha meeza hariho nana ebidondo by'ehuuzi ehuuzi neyerangi ya kinekye

Omutsigazi ajwire empare erikwiragura n'obukaito omu bigyere bya rugabire, aine ebintu aha mabega ebindi abikwitse omu ngaaro n'abitembeya naataaha omu nguuto ya koorasi, omu nguuto harimu mutoka nana piki

Omuntu ayekoreire emigugu aha mutwe. Arimu naatembatemba aha ruguuto kuhika aha mutwe gw'akashozi. Oruguuto rurimu otubaare twingi hariho omwirima mwingi. Omu rubaju rw'enguuto harimu ebishaka.

Enyamaishwa ibiri ziine ebibara birikushushana ziine ebyoya bingi aha mugongo ziri omu kishaka kandi ekishaka kiine erangi ya kinyaatsi ekwatsire munonga

Omukazi arimu nanabisa omwana aha rubaju rw'enguuto aine amaizi omu bukyeepe bubiri, omushaija arimu natambura omu kaguuto kakozire gye akari aha rubaju rw'enguuto ahaiguru aha kiguzi motooka ziri omu nguuto ya koransi.